Dobo ɓe ɗo nufa hunde mai kuje gerugo banta jonta bipigo goɗɗo va’i tempreco goɗɗo va’i sai ɓe goda wulugo ɓandu kanjum waɗan sevin goɗɗo.

Kuuɗe sare: Ɗo goɗɗo waliran, ɓikkoi waliran, mauɓe waliran, ɓedo naftira a wata hore ma ha dou mai. Nda ɗiɗo ɗon boɗejum, ɗon leddi-leddi.

Pation ɓe ɗo nufa riga mako ɓe sket mako ɗo yaadi, oɗo ɓorni mako dilla.

Fonko lekki, goɗɗo to nyaudo yaha kemis soda ha likita vindinan mo sodo oyara nyaunda mo.

Pellel sodugo nyamande.

Pellel sodugo kare paune, nda nyebbam ha fandu mon, goɗɗo yahan soda wara mabbita, wuja ɓandumon voɗa.

Ɓikkoy ɗo bo ɗaɓe ɓe ɗo jooɗi janga jangirde maɓɓe ɓe ɗo jala non no ɓe ɗo nana belɗum.

Oldi debbo watan ha dande mum ngam vooɗa, ɓeddina mo voɗugo bo, nda oldi mai bo ni jutugo, ɓe ɗo waɗi be laɓi.

Masami on jei a sakirta kujeeji ko ban yamdu ko ba looti butali a sakan a looti gauri a sakan ko biriji bannin pat ɓe do naftira be mai.

Kare ledde goɗɗo nyaman beddina dum jamu habandu beddina dum ko dume ni a nanan beldum bo bana jemma jemma ni.

Kuje leddi kadabannaru, himɓe to nangi ɗo hirsa defa hauta nyama boɗɗum sosai.

Ɗo bo ɓe ɗo nufa depteji Alƙur'aniji jei jangugo on, ko ekkutungo ɓikkoi no julirta, ko ekkutungo ɓe no ɓe nangirta.

Kare faune. yeri, agogo, oldi. Goɗɗo watan ɗum on gam ɓedda faune, bedda voɗugo.

Kare kuɗe sare. Bokoti goɗɗo nyeɗiran ndiyam nastina kateneru, nyeda ndiyam nastina gaɗaa sudu yiwiran.

Kare paune, paɗe, booro, ɗo fauna vakka booro pada paɗe ɗo yaadi, vooɗa ɓedda vooɗugo.

Fashon oɗo ɓorni riga mako oɗo jogi waya mako ,ɓe paɗe mako ɗa a gogo mako pafet, o vurti waɗugo fashon mako.